Abaana ab'obuwala basatu batambula mu kkubo ery'ettaka tebambadde ngatto beetisse amabaafu nga gajjudde gakubyeko ekyefaanaanyiriza ettaka. Ebbali w'ekkubo lino waliyo entuumu ezirabika nga za ttaka oba za musenyu. Waliyo obuti ku mabbali, obuti buno bukalu nga kirabika obudde bwa kyeya. Tulaba ebire mu bbanga ebire byeru.

Ennyumba ez'amaduuka nga za mizigo esatu, ennyumba zino zirimu enzigi mmyufu, omuzigo gwa wakati muggale, egy'ommabbali migule, ennyumba zisiigiddwako langi eya kiragala, ku lubalaza lw'ennyumba esooka kuliko akadomola akafukirira amazzi abantu kwe banaabira engalo. Mu maaso g'ennyumba waliwo omusenyu n'ekipande ekiri ku kkubo ekiragirira ebitundibwa ku limu ku dduuka, amaduuka gano gali ku kkubo galabika nga gali ku kkubo, mmaaso g'edduuka erisooka waliwo omuti gw'ama...

Emiyembe nga mingi nga girabika tegikyali ku muti waggulu. Emiyembe gino mito era nga gya kika kya kagoogwa.

Ensolo erabika nga nkima eri mu miti. Yeekutte ku bu bw'emiti n'omukono gumu.

Ensolo eziwerako ziri mu mazzi ensolo zino nvubu amazzi galabika nga ga nnyanja oba nga ga mugga kuba gawerako ddala mangi amazzi galimu ebiyinja ebinene envubu ezimu ziriraanye olubalama envubu zitera kuvaayo kawungeezi mu mazzi era kirabika obudde bwa kawungeezi envubu zisikiriza abalambuzi era n'obubi bwazo bwa mugaso eri ennyanja nga bukola ng'ekigimusa oba ekiriisa eri amazzi.

Emmotoka ziri ssatu nga ziri ku luguudo olubi ddala nga lwa kaseerezi nga kirabika enkuba yalutonnyeemu. Waliwo omwami ayimiridde ku mmotoka nga yeetegereza okulaba kiki ekibaddewo kuba emmotoka yeewunzise. Bbali w'ekkubo waliwo ensawo z'obukutiya ezipangiddwawo nga kirabika za manda ate era waliyo n'emiti egya kiragala n'omuddo.

Oluguudo olunene ddala. Oluguudo luno lulimu emmotoka, ng'emmotoka ezimu zikwata luuyi lumu ate emmotoka endala zikwata luuyi lulala. Oluguudo lwetooloddwa amataala era kuliko n'ebitaala. Ebbali w'oluguudo wajjudde ebipande ebiraga ebiranga ebintu eby'enjawulo.

Ekizimbe ekinene ddala nga kifaanana essinzizo era nga lirabika ssinzizo kubanga waliwo omusaalaba wali mu maaso. Mulimu abantu abatudde ku ntebe.

Ekifo ekirabika obulungi kirimu ebizimbe eby'enjawulo n'emiti egikyetoolodde. Ekizimbe ekimu lirabika nga ssinzizo ng'era ddene ddala, ekizimbe ekirala kya kalina ate nga kuliko n'ekkubo.

Ekibuga, ekibuga ekirimu ebizimbe ebingi ennyo ennyo ennyo; ebizimbe ebisinga bya kalina weewaawo mulimu n'ebimpi. Ebizimbe bino byetooloddwa emiti, mulimu n'amakubo ag'enjawulo. Mu makubo gano mulimu emmotoka ezitambuza abantu, eri ewala tulengera ebire.

Abaana basatu nga balbika ba bulenzi. Ow'oku kkono ayambadde essaati ya bikuubo, owa wakati ayambadde ya bbululu ng'erimu aka kyenvu wakati ate ow'oku ddyo ayambadde ya kkuliimu oba nga njeruyeru. Owa wakati akutte kkamera ekwata ebifaananyi; omusana gulabika mungi nnyo era nga gwakira ddala. Emabega waabwe eriyo essubi ekkalu nga lirabika liri ku nnyumba.

Ekifo ekirabika nga kya kibuga kirimu amayumba agakalina; enkulungo mulimu ekibumbe eky'ezzike; mulimu amataala agali ku luguudo. Omugoba wa ppikippiki ali ku luguudo aweese omukyala.